Ikibuga c'umupira w'amaboko gifise aho binjiriza umupira hamwe hafise ibara ryera no turongo twirabura biri imbere y'inzu ifise uruhome rusitzwe iranga iryera.

Inzu ifise uruhome rukozwe mu matafari ikaba ifise na hantu hasitswe iranka igera musi yahantu hari umuryango usizeko iranga igera.

Umurongo wera, uri hejuru y'umuryango ufise amadirisha amenetse, uwo muryango ukaba usizeko irangi ryera, ukaba ufashwe ku ruhome rw'amatafari.

Abagabo batatu bifotoje banezerewe bariko baratwenga imbere yabo ku meza hari ivyuma vyinshi harimwo igitanga amatara ava ku mishwarara y'izuba vyerekana ko ari abahinga mu vyo imyuga bariko baratanga amahugurwa.

Abawungu bare mu ikibuga c'umupira w'amaboko bambaye impuzu zo gukina umupira w'amaboko ari wo umupira ufise irangi ryera hamwe n'ikawutura iyo mipira ikaba yanditseko ibiharuro.

Abana batatu b'abahungu, batonze umurongo, bambaye imipira isa n'umuhondo, bari kumwe n'umugabo yambaye umupira wera, agira abigishe umupira w'amaguru.

Isoko ryaho banywera amazi canke bavoma amazi hasesetse amazi menshi hasi, rikaba rifise n'inkingi ihafashe ifise amarangi abiri, akaba ariyo yera canke ubururu.

Aho abagabo baja gukorera umwanda muto hakaba harangirikanye, kubera uwo mwanda muto iyo nzu bakoreramo umwanda muto ukaba bikozwe mu matafari.

agapapuro bakoresha mu kwiyanakutsa umwanda mukuru kari hejuru y'uruhome rufaditsweko n'icuma inyuma y'ugo ruhome hariho urundi ruhome rukozwe mu matafari

Utwatsi turinganiye harimo utwera duteye iruhanda y'ikibuga c'umupira wamaboko gifise iranga ryera harimo akatsi kamwe ka teye muri utu twatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gifise aho binjiriza umupira hamwe, ari imbere y'inzu isize irangi ryera, ifise n'amabati y'icatsi.

Ibigega binini babikamwo amazi bisizwe irangi ryera imbere y'ivyobigega hakaba hanitse umusegetera ufise irangi ryera n'inkingi ziwufashe.

Abana bariko bakina umupira w'amaboko mu kiburwa gisizwe hasi nirangi igicatsi batanu muri bo bana bambaye umupira w'icatsi inyuma y'iyo kibuga ariho utwatsi turinganiye hamwe n'ibiti.

Abana benshi bariko bakina umupira w'amaguru m'utwatsi turinganiye. Hakaba harimwo umwe yambaye umupira utukura, hamwe n'ikabutura yirabura, afise uwo mupira.

Isoko ryaho banywera amazi canke bavomera amazi hafise ahava amazi habiri, hakikujwe n’ahantu hasi haviriye amazi hamwe n'ibikoropesho bifise ibiti.

Isoko ry'aho bavomera amazi, canke banywera amazi. Hariho aho bavomera hatandatu. Hakikujwe n'ibiti, hafise hasi hariko amazi.

Ahantu harisoko zibiri zaho abomera amazi canke banywera amazi afatiye kuruhome rwamatafari hirabujwe cane namazi menshi cane bahavomera.

Isonguko ryaho banywera amazi canke bavomera amazi hariho ah ava amazi hane hakikujwe mu nzo y'uruhome rwera hamwe n'umuryango w'icuwa guma u catsi.

Isoko zibiri zaho banwera amazi hirabura hangirijwe n'amazi afatiwe ku ruhome rw'ubatswe n'amatafari.

Ubwiherero bwaho bagirira umwanda mukuru canke umwanda muto hacafuye hakikujwe n'inkingi zitukuye hamwe n'umuryango w'ibiti.

Abana benshi bariko baraba umupira w'amaboko, bambaye impuzu z'ubururu, n'umwe yambaye umupira utukura, n'umwe yambaye umupira w'urwatsi, inyuma yabo hariho inzu y'amatafari.

Abana benshi b'abakobwa bariko bakina umukino wa kange hakaba harimwo umukobwa umwe muremure yambaye impuzu itukura hamwe n'agakabutura kera.

Aho abagabo bagenda kwiherera bagiye kugira umwanda muto hafise uruhome rw'umuhondo nurundi ruhande rw'uruhome rwera no hasi hasa nabi.

Abagabo benshi bariko bakina umupira w'amaboko harimwo n'abandi bashengeye bariko barabaraba bari mu bwatsi buteye iruhande y'ikibuga bariko barakiniramwo.

Ishure ryiza rya kijambere ry'abana riri mu ibiti vyeze vyiza hasi hacafyeko amarangi atandukanye bakinirako abana.

Aana b'abakobwa benshi bariko bakina umupira w'amaboko bambaye impuzu z'umuhondo n'izirabura, hamwe n'abandi bambaye iz'ubururu n'izirabura.

Aho bakorera canke babika imiti canke ibindi bintu bishaka gusa nk'imiti akaba hariho iruhande yaho udutebe tugufi dukozwe mu biti tukaba turi munzu ikozwe mu matafari.

Inzu ifise impumpe zikotswe mu matafari ifise nuduci kurwa home rusizwe n'irangigera ikabifise n'amadirisha afuzwe n'ibitambara bisa ubururu.

munsi y'imeza ikozwe mu mabuye ahantu haca amazi iruhande y'aho hantu hariho udutebe tugufi dukozwe mubiti utudutebe tukaba ari dutatu

Inzu isakaye mu biti vya kijambere canke mu buryo bwa kijambere ifise n'impome zikozwe mu matafari izo mpome zikaba zifise uduce duce dufise irangi ryera.

Aho bakorera imiti ya kijambere hariho umugore umwe yambaye impuzu zera hamwe n'agatambara gatukura mu mutwe ariko araraba urupapuro rwera.

Uruhome ruri munsi rukozwe mu matafari. Ruri inyuma y'ahantu haciwe inzira zicamwo amazi, hamwe n'inzira zicamwo umuyagankuba . Ahantu hafise inzira zicamwo umuyagankuba haracitse,

Inzu ikorerwamo akazi ko gufatanya ivyuma canke gukata ivyuma no gukora ibintu vyerekeye amatara canke umuyaga muba.

Inzu irimwo ivyuma vya kijambere bakatiramwo ibiti, ifise ivyuma bibiri bikoresha ubwenge vyo gukata ibiti, hariho amatara atatu.

Ibikoresho bifasha mu gukora imiti biteretswe hejuru y'ahantu her, biri mu nzu ikozwe n'amatafari; hariho idirisha rifise utuntu tukingira tw'ubururu.

Ububati bwa kijambere bw'abanyeshure bufise irangi ryera, no hasi hera. Buri ku ruhome rw'amatafari, harimwo n'umuntu umwe.

Abakobwa canke inkumi bambaye impuzu zera bariko bariga inyigisho z'ubuganga bakora bacanganya ivyuma.

Umugabo yambaye impunzu yirabura, hamwe n'ibirato vyirabura, ari munzu ikozwe n'amatafari ya kijambere yera.

Aho bakorera canke babigira ibikoresho vyo gukora imiti ya kijambere hatariko haraka amatara hakikujwe n'idirisha risa ubururu.

Aho babika ibitabo hakijambere, aho hantu hakaba hafise uruhome rusizwe irangi ry'umuhondo hejuru naho hakaba hasizwe irangi ryera n'inkingi zisizwe irangi ry'umuhondo.

Ububikiro bw'ibitabo vyinshi vyashaje harimwo na bishasha biri mu nzu ikozwe mu matafari hamwe n'amabati ya kijambere y'ibiti.

Ivyapa canke ibipapuro vyera bimaditse ku ruhome rw'amatafari ,bicapfyeko ibihimba vy'abantu bariko barigisha.

Intebe z'ibiti z'abana batunya ba banyeshuri zitonze mu mirongo itatu izo ntebe z'ibiti zikaba zifise uruhome rufise irange zibiri inyuma ngo ruhome rukabaa rufise irange ryera hamwe niryuguha.

Abana benshi bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'umuhondo ukeye, bariko bakina mu kibuga gifise umusenyi imbere y'inzu zikozwe mu matafari.

Umwigisha afise igiti c'umuhondo ariko yereka inyandiko zanditswe n'ingwa ku rubaho rwirabura w'umwigisha akaba afise impunzu ifise imirongo yera.

Igiti gifise imizi miremire gifise n'amashami maremare giteye mu musenyi hakaba hariho umugabo canke umunyeshuru yambaye impuzu z'ubururu ariko ararengana muri wo umusenyi.

Igiti gishinze mu vyondo. Ico giti kikaba kiri mbere y'inzu ikozwe mu matafari, ifise imiryango hamwe n'amadirisha asizwe irangi ry'ubururu.

Abana batonya bambaye impunzu zera hamwe n'izumuhondo, bariko bakinira mu kibuga kirimwo umusenyi, muri ico kibuga hakaba hari umuziringi ucafye ufiseko amabara atandukanye, iruhande y'igiti kiriko ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Abantu babiga ibitabo canke mpapuro zisanzaye ku kabati k igiti ivyo bitabo bikaba biri kumwe n'amakaramu vyanditsweko bifise amabara atandukanye.

Abana benshi bari mu kibuga c'umusenyi ufise utwatsi dukenya, murico kibuga kikaba kirimwo igiti gifise ibendera ry'igihugu c'u Burundi, ico giti kikaba kiri imbere y'inzu ifise imiryango y'ubururu.

Ikibuga kinini c'umupira w'amaboko gicafyeko hasi imirongo yera. Inyuma y'ico kibuga, hariho igiti kininiya hakaba, hariho umuhungu yambaye umupira w'umuhondo ariko arajabuka.

Hagati y'inzu aho baca bariko barataha abanyeshure hasizwe ko irangi kera hamwe niryo ubururu ku ruhome ni ku nkingi zifashe iyo nzu.

Intebe zikozwe mu biti hamwe no mu vyoma ziri mu nzu ikozwe mu matafari ifise nutu ce tumwe tumwe dusizwe iranga irera inyuma y'izo ntebe hariho urubahu bandikiraku rufise ibara gyicare.

intebe z'ibiti z'abanyeshure batonya zitonze mu mirongo ine imbere yakabati gakozwe mucuma karimbere y'uruhome rusizwe irangi ry'umuhondo rya cafuye

Aho babika ibitabo ha kijambere hakaba hari utubati dukozwe mu vyuma bya kijambere tubika ivyo bitabo hakaba hari intebe zifise irangi ry'umuhondo n'udutebe dukozwe mu duti hamwe n'utwuma dusezwe irangi ry'iraburo.

inzu ndende ifise inkingi zisizwe amarangi yera ikaba ifise n'aho badugira kugira uduge hejuru hasize ko irangi ritukura

Umusenyi uri imbere y'inzu zikotzwe mu matafari izo nzu zikaba zifise inkingi zutwuma twutwuma twadufise amabara y'ubururu izo nzu zikaba zifise uduce tumwe dusezweko irangi ryera.

Umugabo acafwe n'ingwa yera, bakaba bariko berekana ibihimba vyiwe kur'ico gicapo. Ico gicapo kikaba canditsweko n'ivyo bihimba mu congereza. Bikaba biri ku kibaho cirabura. Ico kibaho cirabura kikaba kimaditswe k'uruhome rw'amatafari.

Abana bato bari mw'ishuri ifise uruhome rusize ko amarangi abiri atandukanye akaba ari iry'umuhondo ukeye n'iry'irabura urwo ruhome rukaba ruri ko ibicapo bitandukanye harimwo igicapo c'inanasi.

Igiti kiriko ibendera g'igihugu c' Uburundi giteye mu musenyi iruhande y'aho abanyeshure bakinira canke bahurira. Abo banyeshure bakaba bambaye impunzu zitukuye hamwe n'izera.

Urubaho rwirabura rumaditse ku ruhome rw'amatafari; urwo ruhome rukaba rucafuye urwo rubaho rukaba rusizwe irangi ryirabura bandikirako canke bigirako.

Umwugariro w'inzu ukozwe mu ntsenga n'ibiti ivyo biti bikaba bifashe izo ntsenga hakaba hari ikigega gitwara amazi iruhande yiyo nzu ikozwe mu mabuye hamwe n'inkenge zisizweko irangiye.

Inzu zikozwe mu mpome zifise amatafari zikaba zifise n'amadirisha y'ibiyo afise utuntu dufashe ivyo biyo dusizweko irangi ry'ubururu hamwe n'imiryango isizwe irangi ry'ubururu.

Intebe z'ibiti z'abana b'abanyeshure batonya zisanzaje mu nzu hakaba hariho n'agatebe gakozwe mu biti gatonya ko ari i ruhande y'izo ntebe zishure musi y'urubaho bandikirako kwirabura.

Abana bambaye impuzu z'ubururu z'ishure hamwe n'umuhondo wijimye, bariko bakinira mu kibuga kirimwo umusenyi hamwe n'utwatsi twumye iruhande y'uruhome rw'amatafari.

Intebe z'ibiti z'abana bato b'abanyeshuri, zifise ibara ritukura. Ziri mu nzu ikozwe mu matafari. Iyo nzu ikaba ifise uduce tumwe dusizwe irangi ryera, hakaba hariho n'ibipapuro bimaditse kuri urwo ruhome.

Utwatsi duteye mu musenyi turiko turuma duteye imbere y'inzu ifise amatafari hamwe n'umurongo wera iruhande hakaba ariho iyindi nzu ifise imiryango ifise iranga yera.

Aho babika ibitabo hakaba hariho amameza y'ibiti ariko ibitabo hamwe n'utubati dukozwe mu biti, twuzuyeko ibitabo, hakaba hariho n'umuryango w'ubururu.

amasahani akozwe mu vyuma atunze k'umurongo ku ntebe y'ibiti amasahani ari mbere yayandi masahani hariko ubugari bw'ibigori

Aho babika ibitabo hafise ububati babigira ko ibitabo by'igiti hamwe n'amameza y'igiti ateretswe ko ibitabo hamwe n'intebe zibiti.

Abana benshi bahagaze mwibarabara rikozswe mu mabuye abo bana bakaba bari kumwe n'umugabo akuze yambaye umupira w'ubururu bakaba bakikujwe n'imodoka nyinshi.

Inzu ifise amarange canke amabara atandukanye harimo ibara ry'umuhondo hamwe n'ibara ritukura n'amadirisha afise ibara gera akaafise n'inkingi zo twuma zifise ibara ritukura.

Uruhome rukozwe mu matafari rumaditsweko udupapuro tubiri twanditsweko inyandiko z'igifaransa, utwo dupapuro tubiri tukaba dufise irangi ryera.

Inzu isakaye mu mabati yashaje harimwo amabati agikomeye ikaba ikozwe mu matafari ifise n'amadirisha meshi ikaba ifise n'umwugariro ufise inkengi y'amatafari hamwe n'imiryango y'amabati.

Ahantu hacapfuye imbere y'inzu iyo nzu ikaba ikozwe mu matafari ifise n'amadirisha menshi asizwe iranga igera hejuru yawe madirisha hariho umurongo ufise iranga gera.

Iintebe zibiti z'abanyeshuri batonyi, zimwe ziraba imbere izindi ziraba ku ruhande. Zikaba ziri munzu ifise impome zisizwe irangi ryera.

Ikibuga gikozwe mu musenyi hamwe n'amabuye, kirimwo abahungu batatu bariko bariruka, umwe muri abo bahungu yambaye umupira w'icatsi, iruhande y'ico kibuga hari abanyeshure bambaye impuzu z'ishure zifise amabara atukura hamwe n'iryera.

Utwasi duteye mu musenyi turiko turasaza twozwazi tukaba duteye imbere ry'inzu zitatu inzu zikaba zikozwe mu matafari iyiindi nzu ikaba ikozwe mu matafari ifise n'amadirisha hamwe n'imiryago bifise ibara ryera.

Urupapuro runini rwera rumaditse ku ruhome rucafyeko abantu benshi. Mu nyandiko zicongereza zerekana abo bantu, urwo rupapuro rukaba rumaditse ku ruhome rusizwe irangi ry'umuhondo.

Umugabo ariko aca mw'ibarabara ry'ivu, yambaye ibirato vy'umuhondo hamwe n'ikabutura itukura. Iruhande y'uwo mugabo hariho utwatsi turinganiye neza.

abanyeshure bambaye impunzu z'ubururu bariko bamanuka umusozi iruhande y'abo banyeshure hari utwatsi turinganiye hakaba hateyemwo ibiti bibiri birebere iruhande muri ututwatsi

Uruhome rukozwe mu matafani hamwe n'amadirisha akozwe mu matafari ubwo uruhome rukaba rwarahiye, kubera ubushubuhe bwinshi rukaba rusigaye rwirabura.

Urubaho bandikirako canke bigirako rufise irangi ryirabura rumaditse ku ruhome rukozwe mu biti rusizwe irang igera bgo rubaho rukaba rwanditse ko inyandiko z'ikirundi.

Ivyatsi bir'imbere y'uruhome rwera rucafyeko abana batatu bariko bakina umupira utukura bambaye impunzu z'ishure zisa umuhondo hamwe n'ibirato vyera.

Inzu ikozwe mu matafari ifise inkingi z'umuryango zisizweko irange ryera hejuru kuri iyo nkingi handitsweko inyandiko z'icongereza, uwu muryango ukaba na wo usizwe irange ryera.

urubaho rw'irabura rumaditseko ku ruhume rwa matafari ugo rubaho rukaba ruriko inyandiko zanditseko n'ingwa yera iyo nyandiko aba rikaba rinyandiko z'igifaransa hamwe n'indome z'igifaransa

Inzu ifise amarangi abiri atandukanyi aho amarangi akaba aribarary'umuhondo hamwe nibararera iyo nzu ikaba ifise n'inkenga ikozwe'umutwuma ututumuma tukadusizwa irangirye ubururu.

Igiti kininiya cane kitewe mu musenyi, kiri iruhande y'umwugariro ukozwe mu twuma, dusizwe irangi ry'ubururu, ico giti kikaba kiri imbere y'inzu ndende.

Inzu ikozwe mu ruhome rufise amarangi atatu atandukanye ayo marangi akaba arirangigera igyirabura hamwe n'iritukura iryo ritukura ni ryo riri hasi kandi ryarashaje.

Inzu ir'iruhande y'umusenyi, imbere y'iyo nzu hakaba hariho ibiti biteye, ikaba ifise uruhome rufise uduce dutatu dusizeko imirongo yera, hama n'uduce tubiri dusizeko ibara ry'ubururu.

urupapuro rwera gwanditse ko inyandiko z'ikirundi n'ikaramu itukura hamwe niyubururu biri iruhande y'urupapuro rusa umuhondo bimaditsweko ku ruhome rwera iruhande y'urubaho bandikira ko gwirabura

inzu isakaye isizwe akarangi k'ubururu imbere y'iyonzu hakaba ariho ivyondo canke ibishanga iruhande yavyo inyuma y'iyonzu hakaba ariho utwatsi hamwe n'ibitegwa

Urupapuro rw'umuhondo ruriko ibicapo hamwe n'inyandiko ziri mu gifaransa hakaba bakoresheje irange ritukura hamwe n'iryirabura mu gucapa ivyo bicapo urwo rupapuro rukaba rumaditse ku ruhome rwamatafari.

Umusenyi uri iruhande y'utwaze dusa nk'aho turiko turuma two twazi tukaba dukikuje inzu ifise uruhome rusizweko iranga irera hamwe no hejuru hasakaye hasize ko irange iritwe.

Urupapuro rwera rwanditsweko inyandiko ziri mucongereza izo nyandiko zirimucongereza zikaba zanditswe n'amukaraka afise ibara zitandukanya hakaba arimo ibara ritukura n'ibara ryirabura.

Abanyeshure babiri bakirije urutuki umwe muri bu yambaye umupira utukura uwundi na we yambaye umupira w'umuhondo uke imbere yabo hakaba hariho umwigisha ahetse umwana yambaye impuzu zera.

Abana benshi bari mu nzu ifise uruhome rusizwe amarangi abiri atandukanye, urwo ruhume rukaba rumaditswe ko ibicapo, ben'ivyo bicapo hakaba harimwo igicapo c'inanasi.

Akabati gakozwe mu biti gasizwe irangi ritukura kari imbere yuruhome rusizwe irangi ry'umuhondo ukeye, hejuru yako kabati hakaba hari ibikombe vyo bakiniye canke batsindiye.

Untebe ikozwe mu bitiyamwe no mu vyuma ry'abanyishuri batona iri imbere yo ku ruhome rwamatafari rusizwe ko iragi ry'ubururu ku r urwo ruhome hakariko iderisha ryera.

Inzu ifise amadirisha menshi yuguruye ayo madirisha akaba asizwe iranga iry'ubururu ukeye inzu ikabikozwe mu matafara ikabifise n'imiryango y'ubururu.

abantu babiri harimwo umugore hamwe n'umugabo bambaye impuzu zera bari mucumba umugabo akaba yicaye imbere y'imeza inyuma yiwe hakaba hariho ikibaho cirabura

Utwazi duteye mu musenyi turi imbere y'inzu ndende iyo nzu ikaba fise inkingi imwe ifisizwe iranga irera hamwe n'inkingi zikozwe mutwuwumba dusizwe n'iranga ry'uburura.

Abanta batonya bari mu nzu ifise uruhome asinzwe iranga igera hamwe n'iryirabura urwo ruhome rukaba rucavyeko ibintu vyinshi harimo ibicapokimwe icina nasi nutondi ducapo dutandukanye dugushimisha abana.

Umuryango ufise ibara ritukuye. Ufise n'idirisha hejuru rifise naryo ibara ritukuye. Bifashe ku ruhome rw'inzu rukozwe mu matafari.

Urubaho rwirabura rucafyeko umugabo n' ingwa yera, rumaditse ku ruhome rw'amatafari. Mu kirimi c'icongereza ivyo bicapo vyerekana ibihimba vy' umugabo.

Imodoka ihagaze mu gitutu munsi y'akazu kagenewe guhagararamwo imodoka. Inyuma y'iyo modoka hakaba hahagaze abanyeshuri harimwo umunyeshuri umwe yambaye umupira w'umuhondo.

Abana barenze babiri harimwo babiri muri bo bambaye impuzu zo hejuru zisa ubururu bukeye hamwe nakana kamwe kambaye isakoshi n'umupira utukuru.

Intebe zikozwe mubiti hamwe n'ivyuma bisizwe n'irangi ry'icatsi, bitonze mu mirongo ine bikaba biri mu nzu isizwe irangi ryera.

Umwana umwe yambaye impuzu zishaka gusa nk'umuhondo ukeye, ariko yandika ku rubaho rwirabura ibiharuru urwo rubaho rukaba rufaditse ku ruhome rusizwe irange ryera ryangiritse.

Utwatsi duteye mu musenyi, w'iruhande y'inzu, isizwe irangi ryera, ifise amadirisha menshi hamwe n'imiryango y'ubururu.

Urubaho rwirabura rwanditse ko ibiharuro hamwe n'inyandiko z'Igifaransa. Impungwa yera hamwe n'umuhondo ukeye umaditse ku ruhome rw' amatafari.

Ikibaho bigirako cirabura canditsweko ivyandiko vy'ikirundi n'indome zikirundi bifatiwe ku ruhome rw'igiti rusizwe irangi ryera.

Intebe zikozwe mu biti z'abanyeshuri zitonze mu mirongo itanu, inyuma hakaba hariho akabati gafatanye n'uruhome rusizwe irangi ryashaje.

Intebe z'ibiti zitonze mu mirongo ine. Ziri mu nzu ikozwe mu matafari, ifise agahande kamwe gasizwe irangi ryera, inyuma y'izo ntebe hari akabati k'igiti.

Ibiti vyinshi biri iruhande y'inzu ikozwe mu matafari isizwe n'irangi ryera kimwe muri ivyo biti ni ico giti c'ipapayi arico kirekire.

Abana babiri bariko bakoresha icuma gikoresha ubwenge, gifise akarangi canke akabara k'icatsi, umwana umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu ufise umurongo wera.

Urubaho rw'igiti bigirako atarangi rusizeko, rwanditsweko ivyandiko vy'ibiharuro mu gifaransa n'ingwa yera, rwegamiye uruhome rw'amatafari.

Intebe zikozwe mu biti hamwe n'utwuma dusizwe irangi ry'ubururu biri mu nzu ifise impome zisizwe amarangi abiri hakabamo iryera niritukura.

Ibikoresho bitatu vyo kwigisha abana batoya. Biri ku meza harimwo isaha ifise udushinge tubiri, kamwe gasa ubururu akandi gasa umuhondo, iyo saha ikaba yera.

inzu y'amatafari iri hagati y'utwatsi duteye hagati y'amazu abiri harimo imwe ifise irangi iryera n'ubururu hamwe n'irindi rifise irangi ry'ubururu

Urupapuro rwera rumaditse ku ruhone rukozwe mu matafa rufise nagace kame gasizwe iranga igera urwo rupapuro rukaruca fyeko indome canke imvugo z'abantu badashobora kuvuga.

Umugariro w'inzu wukuzwe mu tuma dusize amarangi atukuye twinzu ndende ifise inkengi ifise amarangi yera hamwe n'impome z'amatafana.

Imodoka, ihagaze ahantu hagenewe guhagararamwo imodoka, hakaba hari agatutu, aho hantu, inyuma y'iyo modoka, hariho abanyeshure, hakaba harimwo umunyeshure umwe yambaye umupira w'umuhondo.

Abana batonya basanzaye ahantu mu kibuga inyuma y'abo bana hariho inzu y'amatafari ifise imiryango y'ubururu hakaba hariho n'igiti kiriko ibendera ry'uburundi.

Ingwa zifise amabara atandukanye, ayo mabara akaba ari umuhondo ukeye, hamwe na zibiri zifise irangi ryera, n'iyindi ifise umuhondo, biri ku ntebe y'igiti.

Urubaha rwirabura rwaditsweko ningwa yera ibiharuro bumaditsweko ko uruhome rusizwe iranga ikera rya shaje.

Inzu ifise uruhome rukozwe mu matafari hamwe n'amadirisha menshi hejuru hariho amabati afise uruhande rumwe rumwe gufise amabati ashaje hamwe n'umwugariro ukozwe mu biti.

abana babiri bariko bakoresha icuma gikoresha ubwenge ico cuma kikaba gifise akarangi k'icatsi umwana umwe muribo yambaye umupira w'ubururu ufise umurongo

Indobo ifise ibara ry'icatsi, ifise akazi ko gushigwamwo ubucafu ,iri mu musenyi ahantu hateye utwatsi twumye kuzuba.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo umusenyi. Iruhande y'uwo musenyi hakaba hari utwatsi turinganiye twashaje. Hakaba harimwo n'umugabo ariko araca mur'utwo twatsi.

Inzu ifise impome zisizweko amarangi abiri akaba ari iranga ry'umuhondo hamwe niranga irera iyo nzu ikaba ifise n'inkingi ikozwe mutwoma zisizweko irangi iry'ubururu.

Iyo modoka iri yonyine ihagaze mu musenyi, iruhande y'inzu ifise amarangi atatu harimwo iryera harimwo iritukura, harimwo n'iyicatsi.

Urupapuro rwanditseho umwanya canke imisi bazokwiga abanyeshure, rufise irangi rishaka gusa nko gutukura, rukeye rumaditse ku ruhome rw'ikibaho.

Inzu ifise amadirisha yuguruye asizwe irangi ry'ubururu hamwe n'umuryango usizwe irangi ry'ubururu ikaba ifise n'amabati asizwe irangi ry'ubururu ikaba ifise n'impome zikozwe mu matafari.

Abana benshi bari mu nzu canke ishuri ifise impume ica fyeko ibicapo vy'abana bibahenda harimo inanase hamwe nutundituntu dutandukanye.

Intebe z'ibiti z'abanyeshuri batonya, zitonze mu mirongo ine, inyuma y'izo ntebe hariho akabati nako gakozwe mu biti, kari imbere y'uruhome, rufise uruhande rumwe rusize irangi ryera, rukozwe mu matafari.

Umuvyeyi canke umugore yambaye ikanzu isa ubururu, ariko yigisha abana batonya kuri ubahugwirabura bicaye ku ntebe z'ibiti.

Ububiko bw'ibitabo bishasha vy'abanyeshure, ivyo bitabo bikaba bibitse ku kabati k'igiti, hejuru yako kabati hakaba hasakaye n'amabati y'ibara ry'ubururu.

Umwigisha w'umugore afise igiti c'umuhondo, yambaye ishati yera irimwo imirongo, ariko yigisha ku rubaho rwirabura indome mu kirundi.

Ivyapa bibiri biteye mu musenyi bifise ibara ry'ubururu, biri imbere y'ibiti harimwo igiti c'umwembe. Inyuma y'ivyo vyapa hariho umugabo.

Inzu ifise uruhome rukozwe mu matafari, n'agace gatonya gafise irangi ryera. Hariko ku ruhande urubaho bandikirako rwirabura hamwe n' urupapuro rwera rwanditseko ivyandiko vyirabura.

Igibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'ibiti hamwe n'amatsu begikikuca ico kibuga hakaba hariho n'ahantu bicarira hasizwe akarangi k'ubururu.

Ikigega kinini c'amazi gikozwe ku mabuye, kiri hagati mu musenyi, i ruhande y'uwo musenyi hakaba hatewemo utwatsi, utwatsi twumye.

Agakoresho gafasha kwegeranya canke gushira hamwe amakaramu canke intundu ituntu dushaka kumera nk'ikaramu ituri ku meza y'ubururu iruhande yiyo meza hari ntebe.

Inzu ndende za kijambere ifise amabati hamwe n'inking zifise irangi ryera, naho bifadikiza bagiye kuduka izo nzu hafise irangi ritukura.

Umwana yambaye umupira ufise irange ry'urwazi hamwe n'imirongo ibire ifise irange ryera, ariko yandika ibiharuro n'ikaramu.

Abana babiri bafatanye ku rutugu bavuye kw'ishuri bambaye impuzu z'ubururu bariko baragenda inyuma yabo hariho ibuye hakaba hariho no mukobwa ari i ruhande yabo.

Umugariro ufise uruhome kwihera ruca vyeko ibicapo vy'utwana tubirie dutonya tuwuje kwiga awu muhugariro ukaba ari umugariro w'ishuri ry'abana bato.

Inzu ndende ifise impome zikozwe mu matafari, zikaba zifise n'uruhande tumwe tumwe dusizwe irangi ryera hamwe n'inkingi zisizwe irangi ryera hamwe n'aho bifadikiza mu kuduga iyo nzu, hasizwe irangi ritukura.

Ishuure ry'abana batonya irimwo intebe zikozwe mu biti vy'abana bato. Izo ntebe hakaba harimwo izisizwe irange ry'ubururu hamwe n'amameza asizwe irange ry'ubururu.

Igiti kirekire cipapayi zeza, kiri iruhande ry'igindi igiti kigufi nutwatsi iruhande yayo biteye, hari iruhande amabuye abiri.

abanyeshuri batatu harimwo abakobwa babiri hamwe n'uwundi mwana yambaye impuzu y'ubururu hariho n'ivyuma iruhande yabo n'inzu ikoze mu matafari isakaye mu mategura

Inkingi y'inzu yashaje ifise amabara abiri, rimwe ryera irindi ry'ubururu, bifashe inzu ifise amabati yashaje.

Inzu zikozwe mu biti hamwe n'ivyuma z'abanyeshuri za kijambere , z'abanyeshuri bato riri mu nzu ifise uruhome rusizwe n'irangi ry'umuhondo ukeye.

ikibaho cirabura canditse ko ibiharuro mungwa zifise amabara abiri atandukanye ariyo imwe yera n'iyindi y'umuhondo ukeye.

Inzu ifise amabati yashaje ashaka gusa nibara ritukura ryijimye n'inkingi zikozwe mu mabati.

Ahantu hari ivyapa bibiri vy'ubururu bikikujwe n'ibiti, ivyatsi, igiti vy'umwembe. Hariho intebe zibiri n'umugabo umwe yambaye agapira k'ubururu.

Inzu irimwo intebe z'ibiti za banyeshuri bato ikikujwe n'idirisha hamwe n'uruhome rwubatswe mu matafari iruhande hari akantu bashiramwo umwavu.

Intebetsi ibitiza abanyeshure b'a bana bato hariho inyuma uruhome rw'amarangi abiri hamwe hera ahandi hirabura.

Ububikiro bw'ibitabo bishasha harimwo ibifise amarangi y'ubururu n'ayandi mabara atandukanye hamwe n'amabati y'ubururu.

Inzu ifise amabara atandukanye amabara y'urwatsi, yera naya tukura iruhande hari imodoka.

Urubaho rwirabura rwatanguye kwera kubera ingwa nyinshi yirabura. Rwanditsweko ibiharuro n'umwana yambaye impuzu zishaka gusa no kwera.

Abana benshi bambaye impuzu zishure zokwiga bakikujwe nabavyeyi babo umuvyeyi umwe yambaye umupira utukura uwundi yambaye umupira wamabara atukura nayera nagatambara mumutwe iyonzu ikikujwe nibicapo vyabana

Igicapo c' abana batandatu n' umuvyeyi ariko arigisha, handitseko icongereza, n' abana bariko bariga ku rubaho rwirabura, no ku ntebe z' ibiti.

Ivyatsi biri iruhande yuruhome rwera rucafyeko umwana wikimuga ari mukantu bamutwaramwo ariko arasoma igitabo yambaye impuzu zishure.

Intebe zibiti z'abanyeshuri zitonze mu mirongo ibiri ziri mu nzu ikozwe mu matafari, hariho n'urubaho bandikirako rufise ibara y'icatsi.

Inzu ifise amabara atandukanye hamwe hatukura, hamwe hera, ahandi hugwatsi, bisa naho irangi rishaje, hafise hasi hivu.

Ibiharuro bitandukanye vyanditswe kurupapuro, ibindi vyanditswe kutubaho handitseko, rimwe, gatanu, gatatu , icenda, gatatu, gatandatu, kane, gatanu na zero.

Utwazi turinganije neza turi iruhande ry'inzu ikozwe mu matafari hasi hejuru na ho ifisizwe irange ica afeko n'umwana adatambuke.

Intebe z'ibiti zitonze mu mirongo ibiri, ziri mu nzu isizwe irangi ry'umuhondo ukeye cane, ku ruhome hariho urubaho rwirabura.

Inzu ikozwe mu matafari. Isakaye mu mategura, iri iruhande y'utwatsi turinganiye neza, iri iruhande y'ivyuma n'abanyeshure harimwo abakobwa babiri n'umuhungu umwe.

Abanyeshure benshi bari iruhande y'inzu ikozwe mu matafari. Harimwo umwe ari mutwatsi turinganije neza harimwo ibiti bine.

Intebe zishure zikozwe mu miti zitonze ku mirongo ibiri ziri mu nzu y'amatafare no rubaho bandikirako ruri inyuma.

Abagabo benshi bari mu bw'injiriro bw'ahantu hameze nk'isoko harimwo icapa iruhande ryaho hantu binjirira ubwo bwinjirira bufise irangi yera.

Ibitabo z'abanyeshore bisa ubururu bibizwe mu kabati k'ibiti bisanzaje hamwe n'impapuro.

Ibiti bibiri kimwe cera ikindi igiti c'umwemwe kimwe kiri hanze y'inzu igindi kiri indani y'inzu.

Intebe zitondetse kumirongo itatu zisa nkaho ari izabanyeshure inyuma hariho urubaho rwirabura n'uruhome zera.

Ububikiro bw'ibitabu canke aho basomera ibitabo vy'abana bato vyakijambere hariho n'ibikinisho vy'abana bakoresha.

Abana batandatatu bambaye impuzu zubururu bukeye hamwe n'amakabutura; bariko binjira munzu yubatse n'amatafari, umwe muribo yikoreye indobo y'ubururu.

Intebe zikozwe mu biti hamwe n'ivyuma z'abanyeshuri zitonze mu mirongo itatu, ziri imbere y'urubaho rw'icatsi rufatiye ku ruhome rwera.

Igiti kimwe giteye mu musenyi; hariho n'utwatsi twumye turi iruhande y'amazu akozwe mu matafari hamwe n'amabati y'ubururu.

Ikibugaba kineramo umupira w'amaboko y'ikikujwe n'inzu zobatswe mu matafari hamwe, naho bugama izubahakikujwe n'amabati y'ubururu.

Umupira w'ubururu uca fyeko ibihugu bitandukanye inyuma hariho ikibaho cirabura canditsweko n'ingwa yera musi hariho irange igera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri iruhande y'ahantu hari utwatsi bateye twumye, n'umusenyi. Hejuru rifise amabara y'ubururu n'ibicu.

Intebe z'ibiti z'abanyeshuri ziri mu mirongo itatu, zikaba ziri munzu isizwe n'irangi ryera, iryirabura, no hasi hatukura.

Inzu yubatswe n'amatafari isizwe irangi ryera, ifise namadirisha menshi, iruhande hari igiti kirekire, hasi hasa nabi, handujwe.

Inzu irimwo intebe zibiti zabanyeshure zitonze kumirongo itatu inyuma hariho urubaho rwicatsi rufatiye kuruhome rwera.

Urubaho bandikirako cane bigirako kwirabura rwatanguye kwera kubera ingwa bagwandikirako rwanditseko n'inyandiko z'igifaransa.

Utwatsi dutuje, duteye iruhande y'amazu y'ishuri, hamwe n'ibiti bibiri vyeze imbere muri utwo twatsi.

Inzu ya kijyambere yubatswe mu matafari, isukuye, ifise ahantu hari utwatsi duteye neza, n'ibiti bitatu bifise amabendera y'ibihugu bitandukanye.

isoko ry'amazi risukuye kandi ryubatswe neza riri iruhande y'inzu ifise amarangi abiri hasi iryirabura hejuru iryera rifise n'umuryango bururu

Inzu ya kijambere ikozwe neza iri iruhande y'utwatsi duteye neza dufise isuku utwo twatsi dutewemo ibiti biriko amabendera y'ibihugu bitandukanye.

intebe zikozwe mu biti ziri mu nzu isizwe irangi ryera hamwe n'iryirabura hamwe no hasi iritukura

Inzu ifise irangi ryera, ikikujwe n’inkingi zifise amabara yera hamwe nayatukura hasi hariho ivyatsi n'ibiti, iyo nzu yanditsweko hejuru Matutina.

Idirisha rikikujwe cank rifashwe n' ahantu hasizwe irangi ryera, hamaditsweko urupapuro rw' umuhondo, rwanditseko amataliki n' iminsi yo gutonda.

Abana babiri bafatanye bambaye amasakoshi y'igitenge hamwe n'ibirato umwe yambaye amasogisi y'ugwatsi uyundi ntasogisi yambaye.

Abagabo benshi bashengeye bariko barimvira nk'umugariro usizwe irangi gera, iruhande kuri uwo mugariro handitswe ko icapa cera.

Urubaho rwirabura rwanditsweko ibiharuro n'ingwa z'amarangi abiri atandukanye, harimwo iryera, hamwe n'umuhondo. Urwo rubaho rukaba rufatiwe ku ruhome rw'amatafari.

Abanyeshure bambaye impuzu zera hamwe n'impuzu z'umuhondo ukeye, bariko batambuka mu musenyi hamwe nutwatsi turi ruhande y'uwo musenyi.

Inzu ifise amarangi atatu atandukanye, harimwo iryera, iryirabura, n'iritukura ryashaje, hagati ariho hirabura, akaba ariho bafata nk'urubaho bandikirako mu kwiga.

Urubaho rwirabura bandikirako canke bigirako abanyeshure batonya rwanditsweko n'ingwa y'ubururu hamwe n'iyera bimaditswe ku ruhome rwera. Hejuru y'ico kibaho hari udupapuro tw'ubururu twanditsweko inyandiko hamwe n'indome.

Akabati gakozwe mu biti gafise ibipapuro vyatawutse vyari bimatitseko gafunzwe n'amagufuri abiri matonya hejuru y'ako kabati hariho ikintu babikamo ibintu.

intebe hamwe n'amameza biriko ivyuma bikoresha ubwenge biri munzu ifise uruhome rusizwe irangi ry'umuhondo ukeye inyuma y'izo ntebe hariho akabati k'icuma

Ikibuga kirimwo umusenyi giteyemwo uduti tw'utwatsi turi imbere y'inzu ikozwe mu matafari hamwe n'amabati yera, ifise imiryango y'ubururu.

Urubaho rwirabura bigira ko canke bandikako rumaditse ku ruhome rufise irangi ryera ryo nonekaye ubwo rubaho rukaba rwanditse ko ibiharuro n'ingwa yera.

Imodoka ifise irangi ryera ihagaze iruhande y'inzu ifise amabara atatu atandukanya ayo amabara akabari ibara ryera iritukura hamwe n'iryicatsi.

Imodoka ifise amabara abiri atandukanye. Ayo mabara akaba ari ibara ry'icatsi hamwe n'ibara ryera. Iyo modoka ikaba ihagaze mu musenyi, iri kumwe n'izindi modoka.

Igiti giteye mu musenyi kiriko ibendera ry'igihugu c' Uburundi gikikujwe n'amabuye hasi kuri uwo musenyi, iruhande y'ico giti kiriko ibendera hari igiti kinini kirekire kiriko ubwatsi.

utwatsi dushaje turi iruhande y'umusenyi tukaba turi iruhande y'inzu ifise uruhome rw'amatafari ugo ruhome rukaba rufise uduce tumwe tumwe dusezeko irangi ryera

inzu ndende ifise uruhome rukozwe mu matafari ugwo ruhome rukaba rufise imirongo isizwe n'irangi ryera hamwe n'irangi ry'ubururu iyo mirongo isizwe irangi y'ubururu irahagaze

Impunzu zanikiye ku mugozi harimo impunzu zera zanikiye imbere y'inzu ikozwe mu matafari gusa ifise inkenge zifise irangi ry'umuhondo.

Umuryango w ari ufise irange ritukura gusa rya shaje hari hamaditseko ibi papulo na vyo barabitabuye inyuma y'uwo muryango hariho igiti hama imbere y'uwo muryango hariho ibuye rifashe uwo muryango.

Aho babika ibitabo vyinshi hariho utubati tubabikamwo ivyo bitabo kamwe muri bgobati gasizwe irangi ryirabura utundi dusizwe n'irangi y'umuhondo.

Inzu ifise impome zikozwe mu matafari, ikaba ifise n'inkingi ifise amarangi abiri hakaba hariho irangi ryera n'irangi ry'irabura n'iruhande yiyo nzu hariho ibiti. Imbere yiyo nzu naho hakaba hariho umusenyi.

Umukozi uri hejuru y'umusenyi wo musenyi ukaba uri mu utwatsi tuukikuje hakaba harimo n'abana batatu bicaye muri uwo musenyi bakikujwe n'ibiti bibiri.

Umuryango ukozwe mu biti whanditsweko n'ingwa yera ufashwe ku ruhume mufise iranga ry'ubururu inyuma y'uwo muryango hariho intebe zibiti z'abanyeshure.

inzu ndende ifise inkengi zisizwe irangi ryera hamwe n'agace gasizwe niranga ry'icatsi munsi yiyonzu hariho umugore ariko ararengana

Aho babika ibitabo, hariho utubati bashira ko ibitabo dufise ibara ry'ubururu muri iyo nzu hakaba hariho uruhome rufise ibara ry'umuhondo hamwe no hejuru hasizwe irangi ryera.

Umusenyi uri imbere y'umugariro uwo mugariro ukaba ufise inkingi ikozwe mu matafari uyo mugariro ukaba ukozwe mu twuma, twutuma dusizwe irangi ryirabura.

Inzu ifise impome zisizwe mu marangi atandukanye, hakaba harimwo irangi ryera, hakaba harimwo irangi ryirabura, hakaba harimwo n'irangi ritukuye, gusa iryo rangi ritukurye ryarangiritse ryarashaje.

Inzu ndende ifise uruhome rukozwe mu matafare ikaba ifise nd'amatirisha afise iranki ry'ubururu hamwe n'imiryango ifise iranki ry'ubururu hakaba hariho umukobwa, ariko araca musi y'iyo nzundende.

Amadirisha ari ko ruhome rusizwe ko irangi ryera ryirabura hamwe n'iritukura iritukura rikaba risa nkaho ryangiritse hama iryera akaba ariryo ririko amadirisha.

abana benshi bambaye impunzu z'ishure zifise amabara abiri atandukanye harimwo ayera hamwe niy'umuhondo ukeye hakaba harimwo umwana umwe ari ku ruhande yambaye umupira wimbeho ufise ibara ritukura

Iigiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi giteye mu musenyi mwinshi inyuma y'icyo giti hariho abanyeshuri bari mu byatsi imbere y'inzu ifise amatafari.

Imodoka yirabura ihagaze iruhande y'igiti gifashe ibendera ry'igihugu c'uburundi iyo modoka ikaba ihagaze mu musenyi imbere y'ibiti hamwe n'amazu.

Ibiti bibiri bifise amabendera abiri atandukanye biteye mu twatsi turi iruhande y'ibiti ivyo biti bibiri bikaba bifise ibendera ry'igihugu c'Uburundi hamwe n'ibendera ry'ubururu.

Uruhome rukozwe mu matafari rurimwo hagati idirisha risizwe irangi ry'ubururu hejuru y'urwo ruhome hari ko udushinge dusizwe irangi ry'ubururu.

Umusenyi uri imbere y'inzu zibiri inzu ndende hamwe n'inzu ngufi iyo nzu ndende ikaba ifise inkingi zisizwe iranga irera hakaba hari utwasi imbere yayo.

Umusenyi uri iruhande y'ivyatse muri uwo musenyi hakaba harimo imodoka nyinshi imodoka imwe murizo ifise ibrangiyera murutotwatsi naho hakikujwemo ibiti.

Intebe z'ishuri zitonze mu mirongo izo ntebe zikozwe mu biti zikaba ari intebe z'abanyeshuri bakuze imbere y'izo ntebe hariho urubaho gwirabura bandikirako.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiremwo abana bariko baragikiniramo, hakaba hari umwana umwe muri bo yambaye impuzu z'ishure zitukura hamwe n'izera, iruhande y'ico kibuga hari giti.

Umusenyi uri imbere yinzu ndende ya kijambere, iyo nzu ndende ikaba ifise amadirisha menshi hamwe n'impome zifise amatafari, iyo nzu ikaba ikozwe mu nkingi zisizwe n'amarangi yera.

abanyeshure bambaye impunzu z'ishuri zifise amabara yera hamwe nay'ubururu, bariko bakurikira umwigisha yambaye ikanzu yirabura ariko yandika ibintu ku rubaho rwirabura.

Izakoji yirabura irembere y'uruhome rusizwe irange ryera i ruhande y'ugurumpome hariho n'inkingi zifizwe irange iry'ubururu.

Igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, giteye mu musenyi. Iruhande y'ico giti, hariho igiti kirekire gifise ivyatsi, giteye iruhande y'amazu.

Ijuru risharije ibicu vyiza, munsi y'iryo juru hariho ibiti vyeze, hamwe n'umugabo umwe ariko aratambuka, mu musenyi hejuru y'ivyo biti, hariho urutsinga.

Utwatsi duto duto turimwo uducafu hamwe n'udupapuro bataye. Hakaba harimwo n'ikigega bashiramwo amazi gifise ibara ry'ubururu muri utwo twatsi. Iruhande y'utwo twatsi hateyemwo n'ibiti birebire.

Ishure ry'abana batonya rifise inkenge zikozwe mu vyuma zikaba zifise irangi itandukanya hakaba hariho iritukura, ubururu hamwe n'icatsi.

Utwatsi duteye mu musenyi urimwo amabuye hakaba hari umuhungu umwe yambaye ikabutura itukura hamwe n'umukobwa bariko bagenda ahantu hari imodoka itwara abantu benshi.

Ibiti bibiri biteye imbere y'inzu biriko amabendera abiri y'ibihugu bitandukanye izo nzu zikaba zikozwe mu mabati afise irangi ry'urwatsi.

Ibiti bitatu bifise amabendera y'ibihugu biteye m'utwatsi turinganije neza hakaba hariho n'ibiti biri inyuma y'iyo biriko amabendera birebire.

Imodoka zitwara abantu barenze babiri canke batatu zifise irangi ry'ubururu no kwera ni zibiri ziri iruhande y'uruhome gw'amatafari.

Igiti kinini gifise imizi minini giteye m'umusenyi kikaba gifise n'amashami maremare cane hakaba hariho utwatsi turi iruhande yicogiti duteye muruwomusenyi.

Igiti giteye mu musenyi gifise ibendera ry'igihugu c'Uburundi iri mbere y'inzu ikozwe mu matafari hakaba hariho n'umugabo yambaye umupira w'ubururu imbere y'izo nzu.

Inzu ifise amategura asize akarangi k'ubururu, ifise n'inkingi ziri mu matafari n'uruhome rugufi rusizwe irangi ryera.

Inzu ifise imiryango itatu, hamwe n'amadirisha abiri ,ifise inkingi z'utwuma dusize ko irangi ry'ubururu, n'uruhome rwera .

Uruhome rwera rumaditsweko urubaho bandikirako rufise irangi ryirabura, rwanditsweko inyandiko z'ikirundi mungwa yera, hakaba harimwo ibibazo bitandukanye.

Abana canke abanyeshuri bari munsi y'inzu ndende ikozwe mu matafari hamwe n'Uduhande tumwe tumwe dusizwe irangi ryera. Abo bana bakaba bambaye impuzu z'ishuri zifise irangi rygera hamwe n'umuhondo ukeye.

Imodoka zibere zihagaze harimwo imwe ifise irangi ry'ubururu iyendi ikaba ifise irange ryera zikaba zihagaze imbere y'inzu.

Utwazi duteye mumusenya turi imbere y'inzu ifise inkingi z'amatafari hamwe n'uruhome rusizwe irange ryera yi ruhande hakabo ari yo inzu ndenze.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko gikinirwamo n'abana benshi. Kir'iruhande y'ibiti birenze bitatu, harimwo igiti kimwe kirekire cane iruhande y'amazu maremare.

Ivyazi biteye ku musozi umanuka iruhande y'inzu ikozwe mu matafari ni vyo vyazi hakaba hari uruhande rumwe rwumye ahandi na ho hari ivyazi vyinshi.

Umuryango ukozwe mu biti ufise n'amadirisha y'ibiyo ufashe ku ruhome rufise amarangi abiri harimo irangi ry'ubururu hamwe n'irangi ryera inyuma y'uwo muryango hariho abantu.

Igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi giteye hagati mu musenyi. Imbere y'inzu zikozwe mu matafari. Izo nzu zikaba zisakaye mu mabati.

Ibiti birebire biteye mu musenyi. Bir'imbere y'inzu ndende, zifise inkingi isizeko amarangi y'ubururu bukeye.

Inzu yashaje ikozwe mu matafari iri iruhande y'ivyatsi biteye ,iyo nzu ikaba ifise icuma c'imodoka kimaditsweko hejuru ku mabati.

Inzu ifise idirisha rimwe ryamenetse ikaba ifise n'umuryango ufise amadirisha akomeye, uwo muryango ukaba isizwe irangi ryirabura, inyuma yuwo muryango hari urubaho rw'abanyeshure bandikirako rwirabura.

Intebe zikozwe mu biti zagenewe abanyeshuri, ziri munzu ikozwe mu matafari isizwe n'irangi ryera. Imbere y'izo ntebe hariho urubaho rwirabura.

Intebe z'ibiti z'abanyeshuri zitonze mu mirongo itatu, imbere y'izo ntebe hariho urubaho rwirabura rufashe ku ruhome rw'amatafari.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'inzu ndende ikozwe mu matafari ico kibuga kikaba kifise utwatsi duteye iruhande yacu.

Utwatsi turinganiye duteye mu musenyi turi imbere y'inzu ifise uruhome rusizwe irangi ryera, iyo nzu ikaba ifise inkingi zikozwe mu matafari.

Abana bari mu kibuga c'umupira w'amaboko. Ico kibuga kikaba kiri imbere y'ibiti bitatu bigikikuje hakaba harimwo abana muri bo bambaye impuzu zifise amabara atukuye hamwe n'ayera.

umwigisha ariko arandika ku rubaho rwirabura yambaye ikanzu yirabura ari imbere y'abanyeshure bambaye impunzu zifise amarangi yera hamwe na yibururu

Uruhome rufise irangi ryashaje ryera, hamaditsweko urupapuro rwatabutse, urwo rupapuro hakaba hariko igicapo c'ibihimba vy'umubiri w'umuntu.

Umwugariro w'ishure ufise irangi ryera hamwe n'umuryango ufise irangi ry'ubururu. Uwo mwugariro w'iryo shure ukaba ufise igicapo gitukura hamwe n'ivyandiko vy'ubururu.

Igiti gifise ibendera ry'igihugu c' Uburundi kitewe mu musenyi, kikaba kiri imbere y'inzu ikozwe mu matafari. Iyo nzu ikaba ifise impande zimwe zimwe zisizweko irangi ryera.

Ibicu biri mw'ijuru, hasa ubururu mu gitondo, hasi hariho umusenyi n'utwatsi turinganije. Iruhande y'utu twatsi hariho amazu.

Utwazi dukase, kandi turinganije neza turimwo abanyishure benshi bambaye impozo zera hamwe ni zitukura ikikujwe, n'ibiti vyinshi.

Izo nyinshi ziri i ruhande y'ibiti birebire nzo imwe muri zo nzo nyinshi ntirahera baracariko barayubaka izindi nzu zikozwe mu matafari zifise no duhande tumwe tumwe dusize iranga igera.

Inzu ndende ya kijambere ikozwe mu matafari, ifise n'amadirisha menshi asizwe irangi ryera, munsi y'iyo nzu hakaba hariho umugabo ariko ariga.

Igiti giteye mu bwatsi buringanije kuri i ruhande y'umusenyi utewe mu igiti gifise ibendera ry'igihugu c'uburundi jo giti bikaba biri imbere y'amazu.

Inzu ndende isakawe mubiti ifise aho bifadikiza hasizwe iranga iry'ubururu iryo ranga rikaba ryarashaje ikaba ifise n'uruhome rukozwe mu matafahe naducetumwete umwe dusizwe irangagera.

Idirisha risize irangi ryera rifise ibiyo vyamenetse, imaditse ku ruhome rw'amatafari, hejuru y'iryo dirisha hamaditseho ikibaho.

Amazu abiri yobazswe mu matafani akikujwe n'utwatsi dusa umuhondo hamwe no dusa nicatsi hejuru ari ijuru ry'ububi.

Igiti kiri hagati y'amazo menshi gifashweko ibendera ry'igihugu ryo burundi hejuru ijuru ryiza risa ubururu.

Inzu yubatswe mu matafari, itewe iruhande y'ubwatsi buvanze n'umusenyi. Iyo nzu ikaba ifise inkingi nazo zikozwe mu matafari n'utwuma dufashe izo nkingi tw'ubururu.

Urubaho rwirabura rutanguye kwera kubera ingwa yera, rwanditsweko ivyandiko vy' ibiharuro n' ingwa yera, rumaditswe ku ruhome rucafuye, rudasa neza.

Ibikoresho bakoresha mw'ishure mu gucapa imirongo igororotse canke imirongo ijanye n'ibiharuro biri iruhande y'ingwa n'ikaramu n'igikombe c'ubururu.

Inzu ikozwe mu mpome zisizwe n'irangi ry'umuhondo ukeye, zifatanijweko n'imiryango isizwe n'irangi ry'ubururu.

Amazu akozwe mu matafari, afise inkingi zifise amabara y'ubwoko bubiri butandukanye, harimwo iryirabura hamwe n'iyera.

Ikibaho cirabura canditseko ivyandiko vy'ibiharuro n'indome zigifaransa, kimaditsweko kuruhome rwamatafari, imbere hari intebe zitatu zibiti zabanyeshure.

Aho abantu baca hagati y'inzu, izo nzu ikaba ikoze mu matafari, hamwe n'idirisha ryirabura, bikaba bifise no hejuru hasakaye mu biti.

Urubaho rwirabura rwanditseko ningwa yera, ninyandiko ziri mugifaransa, n’itariki, kuruhome rw'amatafari y’umuhondo.

Ishure ryaha Mukijambere rikikujwe n'utwatsi dufise isuku, hamwe n'ibiti, hamwe n'inzu y'amatafari n'abanyeshure bambaye impuzu zera hamwe n'izirabura.

Inzu ndende ya kijambera ifise inkinge za cafuye gusa zisizwe ibara ryera rifise imiryango y'ubururu hariho n'umugore umwe.

Uruhome rurerure rukozwe mu matafari, rusizeko irangi hagati ryera riri iruhande y'inzu nayo ikozwe mu matafari.

Igiti cumye kiri kumwe n'ibindi biti bifise amashami hamwe n'amashurwe bikikujwe n'amazu afise amabara abiri arimwo iryera n'iry'ubururu.

Inzu irimwo idirisha hamwe n'akabati hariho ivyuma nkoresha buhanga biri iruhande y'ahantu hakikujwe n'igitambara cirabura.

Abana bane bambaye impuzu z' ishuri, babiri muri bo bambaye impuzu yo hejuru yera, uwundi yambaye umupira wirabura, uwundi yambaye umupira wera, n'umugabo umwe, bakikujwe n' imiduga hamwe n' igiti, n' ijuru ry' ubururu.

Ishuri rifise isuku rya kija mbere ryubatswe mu matafari risizwe iranga irera riri iruhande n'igiti gifise ibendera ry'igihugu c'uburundi hariho n'umugabo umwe mw yambaye umupira wera hamwe hasi nimpuzu yee.

Abana barenga babiri bambaye impuzu yera n'i yubururu bari mw'ishuri rifise irangi yera niryoubururu hariho urubaho rwirabura umwigisha, ariko ariggwe.

Inzu y'amabara abiri atandukanye rimwe ryera irindi ry'ubururu hasi akaba ariho hasizwe irangi ry'ubururu hejuru akaba ariho hasizwe irangi ryera.

Imodoka ndende zitwara abantu benshi zifise irangi ryera n'ubururu ziri iruhande y'uruhome gw'amatafari zihagaze hagati umusenyi.

isohoko ry'amazi bakarabiramu canke bavomeramo amazi bavuye mu bw'iherero riri ahantu hakikujwe n'ibihome by'amatafali

Ijuru rishajije n'ibicu vyinshi vyiza hasa nkaho hagira hagwe imvura hejuru y'inzu ikozwe n'amatafari hamwe n'inkingi zifashe iyonzu.

Igiti kire kire c'ipapayi kiriko amapapayi yeze kiri iruhande y'ibindi biti bitonya hamwe n'amabuye abiri ari iruhande yavyo.

Inzu irimwo intebe z'ibiti zabanyeshuri ikikujwe n'impome z'amatafari uruhande rumwe rw'uruhome ruriko urubaho rwirabura.

Inzu ndene yubatswe mu matafari ikikujwe n'umwugariro wubakishijwe nawo mu matafari hejuru mw'ijuru ibicu vyera hamwe n'ijuru ry'ubururu.

Akazu gatonya gasizwe irangi ryera gusa gafise umuryango w'ubururu kari iruhande y'inzu ikozwe n'amatafari ikaba ifise n'inkingi z'utwuma tw'ubururu.

Intebe z'ibiti z'ishuri zanditswe ko ibiharuro rw'urutonde duhereye imbere kugeza inyuma iri mu nzu y'amatafari imbere hari urubaho rwirabura.

Inzu ikozwe mu mpome zifise amarangi abiri atandukanye harimwo irangi rimwe ryera n' irindi rangi ry'ubururu, no mu nkingi zifise amabara nk'ayonyene.

Ijuru isa ubururu 'ishagigi n'ibicu hasa nkaho hagiragwe imvura n'amatsu marihemari ya kijambere.

Igiti kiri hagati y'amazu menshi giteye ahantu humye, gifashweko ibendera ry'igihugu rir' iruhande y'ikindi giti kirekire.

Inzu irimwo aho babika ibitabo vya kijambere. Ivyo bitabo bikaba bihagaze ku bubati bufise ivyuma busize irangi by'ubururu

Igiti ,gifise ibendera ry'Igihugu ry'Uburundi ,kiri hagati mu musenyi ,iruhande n'amazu abiri akozwe mu matafari.

Igiti gifatiwe ko ibendera ry'igihugu ry'Uburundi kiri mu musenyi gitewe iruhande y'amazu akozwe mu matafari.

Abana benshi cane bambaye impuzu z'ubururu, no kwera, bari munzu ndende yera, baciwe mu mirongo itatu.

Urubaho rwirabura rucafyeko ibiharuro hamwe n'ibicapo bijanye n'ibiharuro, bifashe ku ruhome rufise amarangi abiri, rimwe ryera n'irindi ritukura rishaje.

Abanyeshuri benshi batonze umurongo bariko bakoresha ivyuma nkoresha buhanga harimwo umugore umwe ari mbere yabo yambaye umupira utukura hariho n'icapa.

Intebe zikozwe mu biti zifise ibiharuro bitandukanye, hariho imeza imbere y'izo ntebe ifise igitambara c'ubururu.

Amazu atatu akikujwe n'ivyatsi hamwe n'ivu, hamwe n'ibiti birebire, yubatswe mu matafari.

Umukobwa hamwe n'umuhungu bambaye impunzu zera, uwo muhungu yambaye akantu kamupfuka mu ntoki kera bakaba bari mu murima bariko baratera ibintu.

Abagabo babiri bambaye impuzu z'ubururu umwe muri bo yambaye ibirato vyera akaba afise n'ikintu gitukura imbere yiwe bakaba bafise ama meza ariko ivyuma y'imodoka.

Inzu nini iberamwo amanama canke bahuriramwo abantu benshi irimwo abanyeshuri benshi, imbere hariho abanyeshuri bicaye bariko barigisha ku ruhome.

Abantu batanu bari mu cumba. Harimwo umugabo umwe afashe urushinge rw'abaganga, hamwe n'umugore yambaye agafukamunwa hamwe n'agakofero ko kwa muganga kera, abo bantu bose bakaba bambaye impuzu nzera.

Abagore batanu bambaye impuzu z'ubururu harimwo umwe afise umufuko ufise irangi ritukura, bose bambaye inkofero zifise amabara y'umuhondo izo nkofero zikaba zibakingira impanuka.

Abahungu babiri bambaye impunzu z'ubururu hamwe n'umuhondo ukeye, bakaba bariko bakora inzu y'igipapuro kumeza, iyo nzu ikaba ifise ibara ryera.

umugabo yambaye impuzu z'ubururu ariko akoresha icuma gifise ibara ritukura. Uwo mugabo akaba yambaye n'inkofero ikingira impanuka ifise ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri benshi harimwo umukobwa umwe yambaye umupira wirabura hamwe n'umuhungu yambaye umupira w'icatsi ; hakaba hari n'umugabo umwe ari imbere yabo.

Umuzungu w'umugore yambaye impuzu zera hamwe nizirabura, ariko yereka umugore yambaye impuzu z'ubururu ikirato, ariko amwereka ibiye ntu kuri co kirato.

Inzuba akoreramwo amanama irimwo abanyeshure hamwe n'abantu bakuze benshi hakaba hariho abanyeshure imbere bariko barerekana ibintu ku ruhome rwera.

Abantu batatu bambaye impunzu zera hakaba harimo abagore babiri no mugabo umwe wo mugabo umwe akaba yambaye agafuka munwa nhamwe n'inkofero yera wo wundi mukobwa ari i ruhande yiwe akaba yambaye agatambara mwizosigatukura.

abakobwa bashengeye bariko bararaba ibintu kumeza umuntu avura yambaye impuzu yera ariko arakora uwo mukobwa yambaye impuzu y'amarori iruhande y'uwo muganga naho hariho umukobwa yambaye impuzu yera ifise uturongo twirabe

Umugabo ariko akoresha ivyuma vy'irabura bifata amajwi hamwe n'amasanamu, uwo mugabo akaba yambaye agafuka muntu akigujwe n'ivyo vyuma vyinshi.

Abanyeshure benshi bakuze harimwo imiyabaga hamwe n'imisore hakaba hariho n'umuzungu inyuma yambaye ishati y'ubururu bariko bakurikira imbere ku rubaho rwera.

Abagabo batatu bambaye impuzu z'ubururu bakaba bafise n'ibintu ku maboko bibafasha kubakingira intoki zabo kugira ntibashikire n'impanuka, bakaba bakora akazi ko gufatanya ivyuma.

Abahungu bambaye impuzu z'ubururu bariko batunga urutuki hasi bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye inyuma y'abo bahungu hariho uruhome rukozwe n'amatafari hamwe n'uruhome rusizwe irangi ryera.

Abahungu bane bambaye impuzu z'ubururu bariko barasega amarangi canke bandika ibintu ku papuro habakaba hariho umugabo umwe muri bo avyibushe n'uyo ndi mugabo ari inyuma yabo yambaye impozu zirabura.

Abagabo batatu bambaye impunzu z'ubururu bariko baracanga umusenye babwira bubake babiri muri bo bambaye inkofero z'umuhondo zibakingira impanuka uwundi yambaye inkofero y'ubururu imukingira impanuka.

umugabo yambaye impuzu y'icatsi ariko akoresha icuma gikoresha inguvu ariko abikora yitonze ico cuma kikaba gifise irangi ryera hamwe n'irangi ry'ubururu

Abagabo batatu hamwe n'umugore umwe, umugore yambaye agapira kera kariko imirongo yirabura hamwe n'abagabo babiri bafise ibitabo muntuki vyera. Umwe muri bo ari hagati yambaye ivyirabura gusa.

Abanyeshure bakuze harimwo umwe yambaye umupira w'ubururu hamwe n'umukobwa yambaye umupira uriko ibara ryairabura hamwe no ufise n'amaboko maremare uwo muhungu yambaye umupira w'ubururu akaba, ariko akoresha icumwa magikoresha ubwenge.

Abagabo benshi bambaye impuzu z'icatsi, bariko bandika ku mpapuro bakoresha ivyuma bifise ibara ry'ubururu. Bambaye n'inkofero zifise ibara ry'umuhondo hamwe n'iryera.

Abantu benshi bambaye impozu zera hamwe n'utuntu tubafasha gukingira mu ntoke hamwe n'udufuka munwa, umugore umwe yambaye agatambara agatukura, ariko avura inka.

Abantu benshi bambaye impuzu z'ubururu, bari mu nzu isakaye mu vyuma bisizweko irangi ryera hariko n'amatara, bari mucumba bariko bakora ivyuma vy'imodoka.

Abagore benshi bambaye imipira y'ubururu bukeye bicaye mu ntebe z'ibite harimwo umwe, ariko aravuga bahaye ijambo.

Umugore yambaye impuzu zera z'abantu bajejwe guteka afise isahani iriko ivyokurya biryoshe, inyuma yiwe hariho inkenge isizwe irangi n'uwundi mugabo umwe yambaye agafukamunwa k'ubururu.

Abagabo hamwe n'abagore bambaye impuzu zikozwe mu bitenge bariko baraba umugore ari mbere yabo ariko arabigisha yambaye ikanzu itukura. Inyuma y'uwo mugore hakaba hari urubaho rwirabura.

umugabo yambaye impunzu zifise ibara ryirabura rikeye yambaye n'ibintu ku maboko bimufasha kwikingira hamwe n'amarori akingira amaso yiwe ariko akora ibijanye no kurungika amazi

Abakobwa canke imiyabaga babiri bariko bigisha abantu batandatu, harimwo abazungu babiri ,hamwe n'abandi bana bangana, harimwo babiri muri bo bambaye imipira yera.

Abantu bariko bariga baraba k'urubaho kuko rur'imbere n'abanyeshure bane bariko barabereka ibintu kur'urworubaho. Harimwo umukobwa inyuma yambaye umupira wera.

Abagabo bambaye impuzu z'ubururu, hamwe n'imipira yera indani muri izo mpuzu z'ubururu; bakora akazi ko gufatanya ivyuma. Bariko bakoresha icuma c'ubururu.

Abantu benshi harimwo imisore n'inkumi, bariko baraba imbere hakaba harimwo umukobwa umwe yambaye ikanzu itukura, bakaba bari mu nzu ikikujwe n'ibitambara vyera.

Abagabo benshi, bambaye impuzu z'ubururu, bariko bubaka uruhome rw'amatafari, bambaye inkofero zibakingira imitwe, zifise irangi ry'umuhondo.

Intuke z' umunyeshura yambaye impuzu zubururu ziriko zifyunda icuma cirabura gifasha kwandika ibintu mucuma gikoresha ubwenge.

Abagabo benshi bariko bandika ku mpapuro zera ku meza harimwo babiri muri bo umwe yambaye inkofero yo kwikingira isa umuhondo uyundi yambaye iyera.

Umugore yambaye impunzu z'abantu bateka zera, afise isahani yera iriko ivyokurya ,inyuma yiwe hakaba hariho izindi sahani zera zifise ivyokurya.

Abanyeshuri benshi harimwo umukobwa umwe yambaye umupira wera hamwe n'abatatu bambaye imipira yirabura bariko bakurikira umwigisha w'umuzungu imbere.

Abanyeshure benshi bariko bakurikira ku rubaho rwera harimo umwe yambaye umupira utukura w'umukobwa yambaye umupira wera hamwe n'uwundi munyeshure yambaye umupira wirabura ari inyuma.

Abantu bambaye impuzu z'ubururu harimwo umugore umwe yambaye agatambara mu mushatsi gafise ibara ritukura, hamwe n'umupira yambayemwo indani ufisemwo ibara ritukura. Iruhande yiwe hariho umugabo yambayemwo umupira indani ufise ibara ry'umuhondo.

Abantu batandatu harimwo umugabo umwe yambaye impuzu zera, abandi bambaye impuzu z'ubururu, hakaba harimwo umugore umwe, abandi nabo ni abagabo gusa.

Umugabo akora akazi ko gufatanya ivyuma, yambaye impunzu z'ubururu. Hariho inyuma yiwe abandi bagabo babiri bambaye izo mpunzu z'ubururu, uwo mugabo akaba ariko araraba icuma.

Abantu benshi bambaye impuzu zera hamwe n'ubufukamunwa bw'ubururu, harimwo umugore umwe muri bo yambaye agatambara mu mutwe gatukura ariko avura inka.

Inzu ifise uruhome rwera, ikaba inasakaye. N'ahantu hasizwe irangi ryera. Urwo uruhome rukaba rumatiseko urubaho bandikirako canke bigirako rwera.

Ivyuma vyirabura bifata amasanamu canke amajwi biriko bikoreshwa n'umugabo yambaye agapfukamunwa ,ivyo vyuma bikaba biri vyinshi mu nzu.

Inyubako ayubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, ariko urupapuro rusize n'irangi ry' umuhondo, ariko ibiharuro n'indome rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani cenda cu mi.

Abagabo hamwe n'abagore bambaye impuzu zikozwe mu bitenge bariko bumviriza umugore yambaye ikanzu itukura, inyuma y'uwo mugore hariho urubaho rwirabura ruriko impapuro zera.

Abantu atari benshi harimwo abagore hamwe n'abagabo umukobwa umwe muri bo yambaye umupira wera harimwo ni abandi bane imbere bariko barigisha.

Abagabo ba tandatu bari munzu, irimwo amameza n'akabati n'urubaho bandikirako ruri inyuma, bariko bakoresha ivyuma nkoreshabuhanga, bimwe vyera n'ibindi vyirabura biriko intsinga.

Umuzungu, ariko arigisha abagabo hamwe ni abagore birabura iruhande uruhome rwera ruriko ivyandiko vy'akijambere.

Umugabo akora akazi ko gufatanya ivyuma hamwe n'ibiti ariko afatanya ivyuma vyapfuye vyazigiye vy'amatara.

Abagabo batanu n'abagore babiri bicaye bari mu nzu. Umugore umwe yambaye impuzu itukura ariko arabigisha. Umugabo umwe yambaye impuzu yera, n'uwundi mugabo w'umuzungu yambaye impuzu y'umuhondo.

Abantu batanu bari munzu irimwo intebe za kijambere, hamwe inyuma hariho uruhome rwanditsweko indome A,D,B n'idarapo y'u Burundi, inyuma hariho k'uruhome rumaditsweko icuma koresha buhanga co kurabiramwo amakuru.

Umugabo yambaye impunzu z'ubururu ariko akora akazi kajanye no kubaza ibiti ariko arakata igiti gahoro gahoro.

Icumba kirimwo ivyuma vya kijambere bifata amasanamu canke amajwi . Ico cumba kikaba gikozwe n'uruhome rusizwe iranga ry'ubururu bukeyi. Hariho n'abagabo babiri inyuma y'ico cumba.

Abanyeshure babiri bambaye impuzu z'ubururu, umwe yambayemwo agapira kera, uyundi yambayemwo agapira gatukuye, bambaye inkofero z'umuhondo.

abanyeshure benshi harimwo babiri bambaye impuzu zera n'abandi bambaye impuzu zirabura harimwo umuzungu umwe bariko bumviriza abagabo n'umugore umwe imbere

Abagabo babiri bambaye impunzu z'ubururu bakora akazi kajanye no kubaza canke gufatanya imbawe bari i ruhande ry'inzu ifise amatafani.

Abagabo benshi bambaye impuzu z'ubururu bukeyi, bari munzu bakoresha ivyuma vya kijambere vyirabura.

Abantu benshi bameze nk'abanyeshure bashengeye bariko baratwenga banezerewe harimwo n'umubikira umwe afashe umwana afise ubumuga.

abagabo babiri harimwo umwe ariko araraba ibintu vyaka kumeza nuyundi yambaye impuzu y'ubururu uyo wundi yambaye impuzu yera

Abagabo babiri bambaye ubufukamunwa harimwo umwe yambaye ishati y'ubururu bukeyi, bafise ivyuma birimwo intsinga imbere yabo. Umwe muri bo afise ikintu mu ntoki ariko araraba.

Abakobwa hamwe n'abahungu umwe umuhungu yambaye umupira w'ubururu, bariko bakoresha ivyuma vya kijambere bikoresha ubwenge.

Ivyuma vya kijambere vyirabura, bikora akazi ko gufotora canke gufata amasanamu, hariho n'umugabo ariko arabikoresha yambaye agafukamunwa.

Umugabo yambaye impunzu z'umuhondo ukeye, akora umwuga wo gufatanya ivyuma, ari mbere y'urubaho bandikira rwera.

Abana benshi b'inkumi canke imiyabaga bambaye impuzu z’ubururu bariko barashona bakoresheje imashini zera hamwe n’imashini zirabura.

Abagabo benshi bambaye impuzu z'ubururu bisa nk'aho ariko bariga bakoresheje ivyuma nkoreshabuhanga hamwe n'umwigisha afise inkoni ariko arabereka ikintu ku rubaho.

Abagabo babiri bariko baraba ibintu vyaka ku meza, umwe yambaye impuzu z' ubururu, uwundi yambaye impuzu z' umuhondo ukeye, umwe atunga urutoke ivyo bintu vyera, bambaye ibintu mu maso.

Umugabo yambaye impuzu z'ubururu bwijimye, akora akazi kogufatanya ivyuma, imbere yiwe hari Imeza y'urwatsi n'icuma co gufatanya ivyuma.

Ibiti byinshi biteye ahantu hari inkingi z'ubwuma bufise amabara atandukanye afashe inzu imeze nk'ishuri y'abana bato.